Garab boi fag ndega bu meeti oom bu meeti boopa bu meeti ak badd bu meeti.

Saf safall, binyew def ce togaa, nyew ko lomoss ce kekyyiti nehteh nyew ko dehfareh ayy lubaar

Uppu kay bu weeh bii tahaw nga dugal ko cii korang moo koy dorhal bii purr bu taabirabi tangaaye li ngay tarr

Ayyi lehti karawwu bunj rawwu ce nganow nyew lehti ce kanambi.

Njeti kudu lehku kaii, lii mun nga kor lehkeh lu neka, njeti kudu lehku kaii.

Ayyi halleh yuu don joganteh, ganyeh mehdaal.

haleh bu jigeen bu sol roba bu weeh, japa lunyew waheh, sol dala bu nyeul.

Coloor bu weeh, coloor bu hauha ak coloor buye nuru kom asamansi.

Kehtu tass kayii hibaar yi, di woneh waji bunga hamneh mugaa so mbahana bu bulo ak simisam, ayyi bindaa yuu hougka ce kehyeetu tasseh kayee.

Haleh bu jigeen bu hess, di chingy lehtu ayyi razuu yuu rafet wache ko beh cesoof. haleh bu jigeen bu rafet.

Sampa bu ess lai nduruu, bu am bontaa bunj techi ak balanteeri weer ga amm behna eskaleh

Iiiy Oohtor yu neka chi taali bi, di daw, d jel pasas zee dilen waacheh, dii len yobu fu nju jeum, dilen jel fi nju, fu nju jeundi.

Ki moui oussainou darboe, muggi tok ce gaw toguu sol haftanam bu nehteh ak bahna am bu nyeyul tok ce togu bu honk ka dugal bikk ce birr posam

Ayy dalax yu nul yun tak si tabul , dalayu nul yun tak si tabul teh ayy dalayu ouuff leen nehaa doheex.

Saabu suunguff bi ngai fohteh mba nga koiy rahaseh ndabp, saabu suunguff mun nga kor fohteh mun nga kor rahaseh ndabp.

Jigeen bu sol yereh oloh mu souru tagal musoorambu refet woor weex ak musoor u nete jigeen ju refet.

goor yuu nehka di sampa nekk.

Picha bu bari kuloor, amna kuloor bu nehteh, amna kuloor bu oung ka, amna kuloor bu verta, picha baa gei tawwu ce gaw mbomu

Garaap bi penggu bunj deff ce birr mbussu.

tasseh kai xhbar

Dineeh cxritain dineeh li jamu dineeh cxritain.

Torgoo ak tabool, yii nyi tehk si jangu kai, purr haleh yii disi tog bunj demeah jangi. Torgoo ak tabool.

Haleh bu gigain bu rafet mungy siingh, sol robah bu rafet, ak kawarr bu rafet, njol, taaru.